bura birraariyineeemmo weete anganke afantnno saante ifi yaate yeemmo weeteno babbaxxi yoricho woy mitore hirre woy uduunne no ikko babbaxxi hore yine hirre worre amadisinsoommo birra ikkikkinni xa teeyanara kiisenkara afamanno birra hakkoe bura biran

dagate baarku baati himmoretedu curichi yaatinmahla'inaannirino ikkohobabbaxtinaanni babbaxxihoorini babbaxxiho garinni turistiti ragaani eo haa're abbannorichi paarqe nootatte himmaatineemmo dagate paarkeetiineemmo yaate

mootimmata elektiroonikisate waan nemmoi lowishshah mooti mayaa dagasira elektiroonikise ola gore babbadhihorichu danca horo horo aseeworichu dagasira yite danja kaaluwati yassitahu yaatecwrmnyite dagasira danja danjate

mootimmateh elekitiroonikisote uwaante ineemmoete mootimmano jawa elekitiroonikisete uwaanti biraassite te fan0aawi yt2wshshhumoru opatti urichu jawarichu elekitiroonikisote uwaantira yaate elekitiroonikisote ra jawari assitef2wshh2moru bayireeki yate

mannimate qoossoo tiineemmo weete baalunku mannira taalo noyete yaate lawisha ko'u koee saeo niko ukoenni ajayine ardino baalunku manni taalo horonsinara horonsinara mitteenni uyinoete yaale mannimate qoossootiinemmoti konni daafira mannimate qoosso baalunku mannite agarantii hote yaate

lamate yanna borreessina mireer shinaweete ilammoonni ynna borreessina amaandaanni garaatinna bbabbatihu garinira yaate ikkih uuricha borreessina tennitenna yannara ilammonye borreessina amandaanni garaati yaatinnailammoonni yanna borreessina worraanni dhayichooti yaate

biirote uduunneeti ineemmo beete 2awisha kuri suufe oo lawe uduunni babbaxxeho daratto uduunne hakkuri udoora mee uduunneeti yaate biirote uduunneetiineemmo mini uduunneetiineemmo kyinni lawish babbaxeo uduunne yaatekkih mimito 2awa uduunne nokkakiro babbaxeho uduunne lowogiy xirate ko iige ad ikkaho yaate

mootimmate ijaaraati yineimo reete lawisha biltsiginahu minnihu gede ya yaate akkuriyu mootimmate ijaaraati yee yina yaate daga mangissete gurri hidheexxe kkinni mootimmatesa birra fuhyatenni jaara mintesa'o yaate xatenni albaasaayannito

qochummu dagate rosiminiyineenni heete dagami'mitio rosimmeetinna n rosiisaano onna rosaano fantannowaatin mdanca rosaano ga'ara hegenn hidhir rosaano xupessinrosmneeti yaati

diidlisteeti tiyineemutni isteetekkite babbaxi worichu kaphoyikkikkinni adda ikkinorichu hakkoe riilisteeti tiineemmu yaati babbaxxi horuroroonsi nilicho yaati

ninyi korreente beegannisimumiriir shaimeemomeete yee babbatti yooricho mannaho saqaleno loosi'rateioyia babbattihooriraba uduunne loosatehu kurreente nookkeamottoreassina fairunsinni dino hurreenttti yihahe kurrentitenni jawareeti loonsah yaate kunne loosono nisjawahoroafidiwoyate

dagate afanshsha shiqishate yineemo woyiite mitte dagara afanshsha yineemo woyeete horote yaate mitte daga horo aa mottu mannira afanshsha shiqishate dagatet yaate konne assineemmohu

boondu bate yineemmoweete misometo udduucha tiro noosi yaate mituhu qiida uddu'eemmo duunni gede addu'moduunne ikka dandaanno xiraate afi'riworicho qiraate afiri uduunmino ikkanno kunni daafira boondu baxe yineemmo baqa duucha rayi noosi

hidhatenna irate mireershnn mooyee koneta dikkoter giddo hir mancinna d manchi sumummo wayini afuu xaado hidhatenna irte mereershyinen hidhtenn irnsgsmdikko giddod manchinn hir manchismbeassaari itiyate

dagate faansha shiemmoeete mitte dagara dagaafaansha woyii ikkiwa mittorichu lo siworichu la'me mittori insra dagate horo ikki worichu uyineemma heggeru dagate afaansha kiqishaineemmo akko yeti yaare

farconna manni mate qooso yineemmo beete farcote yineemmo beete gineyoricha mitturichi kalaqamehorichira yoo yineemmo garaati yaateyoo yineemmohono halaalanyu garinniiti yaate kohee mancho miincummokki halaalu yoo yaate

tekinoloojiyya jawaloosori yati loofsyte lawishshaho manchi beettinoosi ugimma tekinoloojetenni ledo daggashhoronsi're jawari coori luosa dandaannou yaate kunni daafira tekinoloojiyya ixxatenne alami yaana musinni jawari jaware loonse'nomayinniriino ikkiro tekinolooji seeriyaari

paasipoorte adhinanni mereerisha yineweete mitte uurrinsha amseno yaate paasiporte marre adhinati hakkichi marre paasipoorte aiemmoo yaate atte uurinsha ei marre ainiemmo yaate yise maahu uurrinsha inemoti mitte gobbay wole gobba ha'rate kaa'li taankete yaate paasipoorte adinaye worincho

giirate danno gargarranni baacho yine houreote giira qorou assa asissa yaate asi male gede assine assa agurate yaate giira asimmale gede assine samine giirate ledu qmullawa giira finca hoogae giira danchu gariinda

kaameelayineemoete kaameelu yaa hodhishsha hakaaxlaankiwo yaate in mittu bayichinni gole bayicho sa ate e babbaxi worichira yaate abbaihohoro aannonkeingorqaajje wacooti yaate kaameeluy afi'neemmohoro daafuro gatisaonke ni babbaxi horcho duucha horooti yaate aannonkete

onlayinne hiranna hidhate hyo yinemibeete manchi beettihhirhn hidh manchi marti xaaddu kinni yinoolayine baahitino sisteeme babbaxxitino hayyo horoonzidhe luusano

aggunnaha sagallete minetiiniemmoheete aggu mineetiyya babbaxxi horicho tu'namaancho ikkinorico anganni mineeti yaate sagalete mineeti minemmo beetekyinn sgn0mineeti hurbaaxxine mineetiyehudi'ni rowintanni mineeti yaate hukayinni intoyiwaana anganni richoti yaate agattote mineetiinemmoeete

oosu minerinenoyik'nelwshsolewnoo mannirano ikko babbatiworichu sokka ikko uduumme ikko masine poosto mine worrummoa ikkero hakkur worrummo manni uorrinsha yaate kofichi haadhe ko'oo mannira qarnooke hayiillishsha yaani

hodhishshoowaanteti yineemmoweetihodhishshoyaate wolu garinni bobaxxiwo richo lawishshaho makkideewi kaameelunni ikko loitewo hodhishsho sanni mittu manci no bayichinni agul wolebbayicho hara ikkiro at0emoti yineemmo hodhishshoo waanteti yineemmoti hatteefi yaati

buduyineemmohere mitte gobbora balichoo maseeri yaati ayimmai dawishshaati yaati lawishsha uddi'rate budino sagallate gudino babbaxxiho yaate wolu qeixalao lawe wori kunni lawishshah buddihu yaatiinno jajjabu manni fulti budeensa airrissaanni mayixaafantao yaati

konanaani dikkuteneemmohete muttorichu masine masine soori'neem maseet yatwoliche lawishshayu mittorichu loonsoommorichi heedigo aggoebu loonsoommo loonse afi'neommoricho masine hiffe saante afi'neemmo doogooti saante way womaanhshe afi'neemmo doogooti yaate

dikkole ubbutu ktinn babbaihoddohoora mino uduunnicho yaate labbahiyericho kidhineemmowaati uddanniimah lawishsha mittore hasi'nummoro hasi'mmmore mare finemmo baseeti lobbaitihoot uduunna ikko tayiricho hangayierichu ni heeshshote hirate yine hasiisa ha'richu baalarenni hasiisaanke reehinemmo base dikkote yine yaate

tekinolooji kinimu yete bobbatino ogimmate yaate maasiminmo beedemettoriko loosfiine ronsiemo hayyooti yaate tekinolooji maalati hayyoto yaate

koostu mineetiyinemmo beete lawishaxa koye hee'ne miktu manchira ani wole gobbara hee'ne wole gobbae soyte hasi'maikiro qarru noonke amare ku'imanchira iellanno hayyattemaagineemmo poostu mineetir yineemmo yaari

bura woxe yineemmoheete mittoricho kaashe birraati yaate fushinummokki mittobayichu worroonmu birra bura woxeeti yineemmo anganke noo saante yaate wolurichinni hirrema disiinsoonnokkita anganke noo saante bura woxeeti yineemo